Vehivavy iray zarazara fihodirana. Manao akanjo mena, misy misoratsoratra maroloko. Manao vakana maroloko, ary mirandrana. Ny volony ihany koa dia misy haingony: mena, volomparasy, manga, ary maitso.

Akora fampiasa amin'ny volo vita amin'ny ampongabendanitra ; natao an'ny volo somary mahery ary natao an'ny olona te-hanalava volo ihany koa mba hanalefahana azy.

Fitaovana fampiasa ao amin'ny birao sy fampiasa any am-pianarana maromaro. Ahitana fitomboka amin'ny lokony mavokely, ahitana ihany koa penina, ahitana ihany koa fanjehy ary ahitana boky.

Boky iray mahakasika ny vahoaka sy ny fivoarany amin'ny faritra afovoan'ny Madagasikara tahaka ny Matsiatra, Amoron'i Mania, Vakinankaratra, Analamanga sy Itasy. Boky miloko fotsy, misy tsipika manga ary ahitana olona miasa eny an-tanimbary.

Sakafo amin'ny toeram-pisakafoanana anankiray anaty lovia fotsy. Ahitana vary, lasary voatabia, nofo trondro mendy, akondro nandrahoana ary anana sy hena mifangaro.

Laoka malagasy antsoina hoe ro mazava ahitana fangarony toy ny angivy, anana ary patsa be sy voatabia andrahoina ao anaty rano